Wolaytta biittan lo"o baltteetiya kattido qoociqoocuwa oyttaaranne unccaara miyo wode kushiyara ma ma gees. Ha"i ha"i quma keettatun ka'iyageeti beni wodiyagaassi mashuwa ekkona!

Issi keetta de'iyara keehippe lo'adanne puulattada keexettidaariissi penggiyan aattido sanqqiyakka ayba lo'awusu giidetii! Ubba asaykka ba keettaa hagaadan keexxiyakko lo'ees.

Issi na'aa kanchchee i sinttan eqqis, qassi a tiganawu qoodan cora siiniyaan tukkiyaa tiganawu jabanaa pude zaara dentta wottidaara beettawus.

Gaxare giddon macca asay oshaa kessiiddi maataa buucciiddi so oosuwaa ubba oottiiddi wottiyo caammay gediyaa loyytti oyqqiyoo gishshawu gedee seelliiddi pee"es. Ha caamma wottiyoogaappe tohoy keehes.

Dumma dumma wogaa maayuwaa maayida maccanne attuma naati issi diriphaan eqqidi yettaa yexxiidi de'iyaageti beettiyoo sohuwaan eti yexxiyoo yettay siyada agoppa agoppa ges!

Issi ba binaanaa toskku oottada coo yedida geela'o na'iyaa bootta shuraabiyaa maayada ba hashiyaanikka qassi issi mittaara giigi uttida banddiraa oyqqoogee woygii?

Okashiyaanne shuquwaa bayzziyo giyaa giddon dumma dumma asay ba zali'iyaa sinttan uttidi shammanawu yiyaa asayo issuwaa issuwaa gatiyaa odiidi de'oosona!

Ambbaa giddon dumma dumma kaameti buquraa qassi asaa issi sohuwaappe hara sohuwaa caanidi efiyaageti beettoosona. qassi asaykka ha baggay pudetta gidaara kiyyiidi de'ees.

Macca asaa caamay dumma dumma payduwaan tohuwaa biyaagadan oosettidi de'ees. Hagaamala caamay so giddon wottin kare wottidi kiyinkka maaddees. Tawu aayiyaa ha caama keehin dosawusu.

Guuraara awaa xalqee kiyidaagaa ho'iyo wodiyan keehippe lo'ees. He xalqee guuraara kiyoo wodiyan wodiyan aayoti bantta naata bollaa meeccidi awaa kessiyoogee keehippe maadiyaaba.

Ogee miyye baggan haattay goggiyosay aappekka miyessaara kurikuriya yaagiyo buqura matasaappe matasaa gattees. Ha kurikkureeka ugiyappe asay hemettiyosaappe gaxara diyo lo''o ayssi giikko danuwappe naagees.

Huuphiyaara kumetta gididi gadiidaykka duge zin"ido cima attuma asay lo"ees. Qassikka banttananne bantta geeshshatettaa naagiyaa cima asati nashettanawunne bonchchettanawu bessoosona.

Hagaappe kase wode gidin ha"ikka ganddan gidin ambbaa gidinkka maatta miizay de'iyo asay kushiyan yeessiiddi takkiisishin ha"i qassi ubba yeessiyo maashinee yiichchiis hekko!

Issi sohuwan qeeri mobayilee de'ees. Ha mobayiliyaa qommuwaa be'iyo wode wogga silkkyaa be'ido hanotan kushiyan oyqqiyogee attoshin, ayfiyan be'anaappe qilimada aatta yeddana.

Ambbaa giddon cora dumma dumma katta keettatinne tukke keettati hegaadankka ushsha keettatikka de'oosona. Hegaappe asay bana lo'ida sohuwa dooridi gelees.

Xoosso ne asha! Hagee ayba maalallees giidetii! Guutta naati ufayttidi miyo qumma qommo gidida laqqilaqqiyabay issi sohuwan coratti uttiis beettees.

issi kattaa mi simmidi asaa ulloy sakkiyo wode caddidi uyyanaassi maadiya miishsha. ha dozzay daro wode bazzottiya heeratun keehi daruwa mokkees.

Cora attumaa asaa caama wottidoga kesidoba milattidi uttiis. Ha caamay dumma dumma merara de'iyaga. Tayo haagaa mala caamay deiyage I waanidi xayidakko erikke co xayiis.

Televizhzhiniyaa penggiyaa giddon uttidi naqashshaa bessiidi asa ubbaa gattiyaa issi attuma yelaga na'ay karetta kootiyaa maayidage magani oduwaa odees gooppitte!

Motoriya laaggiiddi moobayliya haasayissiyogee qoppenna danuwan gattees. Guutta daqiiqata eqqidi haasayissana danddayiiddi tawu ay metoo giyogan laaggiiddi haasayissiyogee laaggiyagaa bollankka hemettiyagaa bollankka wolqqaama danuwa gattees.

Wolaytta banddiraa shuraabedan maayidaageeta be'iyoode taayyo ha asati bantta deriyaayyo mishettiyoogeenne siiiqiyoogee beettees. Ha asati keehiippe wolqqaama gidida gidiyoogeekka issi baggaarakka qonccidaagaa.

Kushe hiillaa ooso gidida karetta otoyi beettees. Ha otoyi darotoo keehippe mal'iya kattaa kattanawunne dumma asaa shicissiya oyssaa penttissanawu maaddees.

Heezzu macca naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi uttidosona. Eta giddon issi giduwan de'iyaara qiiba na'a. Eti de'iyo keettay keehin pholidi keexettida keettaa.

Tana attuma asay shara caammaa wottiyoode iittes. Cora qommo shara caammati de'oosona shin issoy issoy eesuwan qitattiyoo gishshawu tani dosikke.

Shaafay goggidi biyaagaa mataara ya baggan goggoloy shuchchati uttidageenne shuchchay issoy issuwaa bolli kuurettidagaa be'iyoode laa ayba bazotti uttida biittee giisses!

Ha"i wodiyan qeera naatuura ubbay ba wogaa naagissanawu bessiyo qaattay maalaalees. ubba asaykka ba wogaynne oonatettay boshettiyo wode tamaa yedhdhida kuttuwa kiyiiggees!

Ayba nagarikka etan baynna gishshawu guutta naati tawu gomppan michchoosona. Ay qiiba na'"aa be'iyo wodekka tana tookkada yera yera gees.

Taani kase aadhdhida gallassatun nu heeran de'iya kattanne ushsha keettatussi erissuwa oottada daro mariccuwa ekkada keehippe ufayittaas. Ha oottido mariccuwan tana koshshidabaa kunttada woppu gaas.

Issi shuchchaappe oosettida aaho keetayinne appe kare baggaara asay hemettiiddi de'iyaagee beettes. Ha keettassikka kare baggaara daashin bank giyaagee xaafettidaaga gidishin ikka biraa wottanawu maaddiya keettaa.

Hagaa mala sa'a gannattiya milattiya sohuwan keexxettiya keettaa gatiya siyikko dagamay shaya duuttees. Keettaykka qassi daanawu keehippe injjenne ubba malaalla.

A wolqqawu hoolla! Achchaara keehippe gita biitta bookkiya kaame biitta guummiide bookkiyoode aybba yashshi! Ha kaamekka biitta sa'a giirissiddi eqosan kokkorsses.

Dumma dumma caamaa qommoy alamiyaa giya geliidi de'ees. Hagaa mala caamay toophphiyaa biittan dumma dumma miizza galbbappe oosettiyaa zamaana caamaa geetettees.

issi qeeri dirssa malatiya beetiyaagaa giddon issi geleshshoy uttidi aybaa ottii? qassi ha geleshshuwaa goday a hagan ayssi qachchi uttidee?

Xoosa qaala odiya geeshsha xoosa asi ba kushiyan masqqaliya oyqqiddi asaa matara kanttiyoode etta ayyanay yashees. Ha aawatti qaala odiyoode asa ubba yeesigeesi.

Issi maccaasiyaa puulattida daraphphan uttidaaro gidishin,I sinttan cora qommo cenggurssaa duuqqiyaa miishshati de'oosona. Ha maccaasiyoo be'iyo wode hagaa mala kaalettiyo sohuwa uttiyoogee yeemoyees.

Issi mittaappenne urqaappe keettaa keettaa bolli dooridi keexxidoogaan bolla bagga keettaa maskootiyaara issi guutta na'iya eqaasu. Ha keettaa keexettay ayiba malaali!

Daro wode wolaytta televizhiiniyaninne eraadooniyan dumma dumma asaa tamaarissiya oyshati shiiqoosona. Qassi taani wolyttatto doonaa dichchanawu koyyiyo gishshawu ubbatookka eta loyttada kaallays.

Issi issi anjjettida macca asati banttana gakkiya qamisiya maayi ogiya kiyiyo wode asaa oonakka lo'ees. Ubba hegaa mala asay taappe qanxxi ekkiyakkonne michchenna.

cora asati eqqidi makiinaa sugiidi diyaageeti beettiyaageetuppe sintta bagaara ayssi issi bitanee eqqidee? ha asati ayssi ha makiiniyo gede suggiyoonaa?

Hageeti ayba aseyye woykko ayba wogaa kaalliya asakkonne etabaa eriyaabi de'ikko taassi oderkketi. Taani eta be'ido paydo ubban coogidi guppoosonanne seeri baynna durssaa gede zaaridi duroosona.

Wolayttaa keettaa keexxi simmidi bolla baggaara iraanne awaa aattenna mala maataa woykko gattaa kammanaassi maaddiyaa kaaraa yaagiyoogaa giigissiyoogaa bee'idi de'eettees.

Goshshanchcha darkkon dumma dumma xaliyawu maadiyaadarkko maatay de'ees. Heegetuppe issoy naatiraa, xalotiyaa hegettanne hara sawiyabata. Hagaamala xaleti dumma dummabatun yegidi go'ettiyo maatatta.

Hagaa qooriya biraa wontta taani giyan awan miccidi bayzziyoogaa xeellidoogee taassi ayfe haraba xeellanaassaara ixxi aggiis. Tumuppe haga awan miccidoogee shachche aybe gaada eranaassi leeliigiis.

Wolaytta keettay ala uuttan kametti uttidaagaa be'iyo wode biittan namisi baynnaba malatees. Nu asay qassi uuttanne dabbonne may paxenna giyogaa qoppiyo wode daganttees.

Dumma dumma so gido buqura yeggiyo daachuwaa kushe hiillanchchay dumma dumma mittappe daddiyo wode tuma keehippe nashisees. Ha buquray ha'i xayi xayi biyooge keehippe azzantees.

Amarattida yelaga naati issippe shiiqidi allaxxiiddi de'iyageeti beettoosona. Eta giddon issi macca nayeeranne attuma na'aara sintta baggaara duriyoode oyddu attuma naati durissaa miishshaa kaa'iiddi beettoosona.

Ha lo'iya miyo mitta ayfiya maxxiddi keeshiyan yegidooga ekkiddi gaashi gaashi miyaako mali'anna mal'uwaa oychoppa! Ha mita ayfe ubba bollawukka keehippe maaddees.

Hagaa caammaa wottada giyaa kiyiyaakko tana daro macca naati xeellanaagaa taani loyttada erays. Xoosso hagaa mala caammaa tankka shammiyaakko woni aybi de'i.

issi keehi lo'iya arssa na"ay eqqidaage ba kushshiya xoqqu oottidi isshi shuchcha ogiyaa boli eqqis. ha na'aa kusheekka xoqqu giidi keehi lo'ees.

Toophphiyaa kiike moconaa dottoriyaa Ahimada Abi Toophphiyaasai daro laamiyaa ehiido gishshawu taani a be'iyoode galata galata gees. Suufe maayuwaa hara asay maayidaagaa be'iyoode tana amoyees.

Wolayttan erettida yettanchcha gidida gastta nu aawaa zaassa alamaayoy beettes. Hara yettanchchati yexxiyoogaappe aagee lo'o ayssi giikko I yexxiiddi wolayttumaa qonccissiya yettaa yexxes.

Nu heeran issi yelaga na'ayi keehippe lo'iya maayo keettaa dooyidi asaassi haggaazzaa immees. Ha oosuwan taani keehippe ufayittada na'aa galatadanne minnidi oottana mala minttettada aggaas.

Issi wogga keehiippe xoqqa gidenna keettaay keexxettidi de'ees. Ha kettaa yuushshuwankka asay dumma dumma oosuwaa oottidi dees. Gidoshiin ha asay qohuwaappe bana naagiyo buqquraa bantta huphphiyan wottibeenaagee azanttees.

Guuxxenna tammanne naa"u layttaa luxettan aattida naati naa"antto xekkaappe Yunbburshshiyawu pinttiya wurssetta paaciya ekkiiddi doosona. Eti ubbaykka daro akeekan paaciya oottoosona.

Luxxiyaa maccanne attuma gidida naati bantta luxiyoo keettaa giddon luxettaa wurssi makkidaageta luxxisiyaa izaway maarara uttisidi xinggi maalissidi paaciidi de'iyaage ayba yashshii!

Bootta shuraabiyaa maayada salo mera jinsse suriyaa gixxida macca yelaga na'iyaa ba huuphphiyaa gidenaaga ba guutta huuphphiyaa bolli dooqqidoogee guppaliyoo kessi wottiis!

Wolaytta asaa wogaara gita gaytotettay de'iyo bambbaree ha'i gutaran micettidi pe'ees. Kanaa ashoy giyaa ashuwa duuttees giyogaadan ha bambbareta naagettidi shammana koshshees.

Nu toophphiyaassi wanna geettettiya kiike moconaa dottoriya Ahmed abi beettes. Ikka maxxaafaa bolla misiledan uttis qassi ha maxaafa gujettiyoogaa yaagiya qaalay xaafwtti uttis.

Mehiya go"aa eriya asay he mehiya bantta naatudan xeellana bessees. Mehee baynnan ganddaa asaa wottiyogee hattay Baynnasan moliya wottiyogaa mala.

Beni maldduwaa puxaappe ha'i zammaana wode ehiido puxay tana lo'ees gaasoykka pittiyo wode hokissiiddi daafurssenna. Haylandiyaa kumida lasilaassa be'iyo wode tana uya uya gees.

Issi ambbaa giddon heeraa geeshshatettaa naagiyaa amarida asati de' iyaageeta gidishin, heeraa geeshshatettaa naagiyogee, bollaa payyatettawu keehi lo'o giyooga. Payyatettaa naaganawu geeshshatettaa naaganawu bessees.

Wolaytta wogaa maayuwa maayidi kushiya kushiyara xaxetti uttida naa"u yelaga maccanne attuma naata be'iyo wode wozanaa miyabaynne eta siiqoy tanakka hana hana gees.

Beni taani hosppuntta kifiliya menestteriya paaciya ekkana haniyo wode taayo kushee tohoy kokkorees. Ubba he paaciya oottanawu geliyo wode kushee cawattees.

Awudekka hagaadan katta keettaa dooyiyo wodiya lo'iya keettaa dooridi dooyana koshshes ayssi giikko hagaa oottiyoogan asaa ba Soo goochches. Shin hagaa mala keettay qassi miishshan worqqaappe dica.

Taani zino koskkiyaappe xeellanawu keehippe puulattida tohuwan aattiyobaa shammaas. Ha shammido caamman ta wozanay keehippe ufayitteesinne ta tohoykka wottiyo wodiyan taassi dummatiya ufayissay siyettees.

Dungguzzaa woyikko wolayitta wogaa qonccissiya mayyuwa mayyidi banddiraa wottiiddi diya bitaniya meray ayi malee? A guyyen eqqida asaa qooday aappunee?

Ciishshaaninne dumma dumma alleeqotun puulattida sohoy de'iyaagaa gidishin, uttanawu yeemoyiyaa soofaykka de'ees. Hagaa be'iyo wode hagaa mala puulaa sohuwan pee'iyaakko beettana saruwawu zawi de'enna.

Laa hagaa pooqe oge gaaneeyye woykko salo kawotetta efiya oge gaane tawu qonccennan ixxiis. Xeellin xeellinkka haga meretay tawu gelennan ixxiis xoossi ashsho hagaappe.

Tohossa toophphiyaa dalgga manttiyan zal'iyaanne a bollan oottiyaa ya'atu zooretta keetta yaagiya malaatay de'ees. Ha malaata ta hachchi bironi beaysi.

Nu biittan usttatettawu daro go''iya nne meezetettida sheeshshay attennan zo'issiya zo'o xaphoy beettes. Ha mittaa xaphoy xaletettawukka daro go'aa immees.

Ha giddon nu heeran de'iyaa koskkiyan ooratta gelida qeeri naati miyoo koshoro milatiyaagee de'iyaagee miyoo wodiyan ayba mal'es giidetii ?

Laa hagee woxiya tigiyo sayneenne A wottido buquray laa lo'eesi gaanawu porees! Hagaa mala buquraynne saynee de'iyakko ta ubba hachchi shammana.

Ordde afikaadoy meraykka karetta gididoogawu garssaykka xiinneesinne mal"ees. Hara qassi bootta woykko kunttibeennaagee garssaykka xapho xalla gididoogee miyoo wodiyan kase miido qumaara ubbaa haa kessanaanees.

Kase aadhdhida wodetun nu sooni taassi de'iya maayuwa eceree gelidi miidi tana keehippe kayyoyiis. Ha I miido maayuwa xeella xeellada keehippe kayyottayiis.

Keehippe wolayttaa wogaa keettaa gidida qottan giigida jagiira keettay shuchchaappe oosettidagaa kare baggaara cora qommo lo"iyaa ciishshati de'iyaageta be'iyoo wode ayba lo"iyoonaa!

Issi maarara keexxetti uttida hinxxa karen dumma dumma caana kaametti eqqidaageta gidishshiin eta bollikka keehiippe cora qeeri oroototi kumi uttidosona. Ha soho xeelliyode ayba un'etti!.

Hanna na'iya karaabiya baqqiyo wode aybakko tana yexxennan coogidi durissees. Hanna maayido maayoy ubba taassi xeelliyo wode wozanaa kaaraa bochchidi iissiis.

Nu heeran mata wode wogga asaa ba soon diyaageeta aynne luxibeennaageeta shiishidi tamaarissidosona. Hegaa giddon baggay naxalaa baqqiyaagee, sikkiyobaakka ehidi sikkiyaagee de'ees.

Toophphiyan dumma dumma asaa naatu kochchati de'iyaageeta gidishshin ha beettiyaagetu oromonne somaale kochchatti maayido zo'uwaaranne, boottaara qassikka adildhdhe ciishsha merara walaha zamaana mayoy ayba lo'ii.

Cora ginatukko simmidi dadetti uttida qeeri macca na'ee huuphphiyan de'iyaa zo'onne bootta mera alleeqota. Ha qeeri na'iyaa huuphiyaa bessanawu zokkuwaa zaarada eqqa uttaasu.

Leewii Uteelenne shemppo keettaa Wolaytta Sooddo ambban beettiyaaga erissuwaa bessiyaagappe garssa baggaara de'iya xuufe woyggii? Qassi Leewi giyooga birshshetay aybbe?

Dirssappe guyye baggan de'iya uuttay keehippe daro qommo qumay giigiyo qassikka bonchcho bullachchawunne ufayssa wodiyan ka'iya qumay giigiyo dooza. Ha doozay darkkon mokees.

Ha asay kushe hiillan molidinne massidi waaxidi giigissidoora tana keehippe lila"awuus. Gaasoykka ha buquree bolli dumma dumma buqurata wottanawu injjetiyo gishshatawu.

Koskkiya zal"ikko attennaashin hagaadan issibaa pacissennan xitti oottidi zal"iyogee keha! Haakko issi issi koskke issi qiibaba shiishshidi hegaakka zal"aysi geesi qassi!

Zammaana luxettaa hiillan giigida wolayttatto doonaa maxaafati luxettaa boolumatettaassi zokko meqetta. Ha maxaafati eraa wogaara gattidi luxissiyogan kaalliya yeletaassi aattoosona.

Yelaga toho kuwaassiya citaa kaassanchchati issippe shiiqidi woriqqaa wottidaageetinne daagaa oyqqidaageeti de'oosona. Ha kaassanchchati banttana dichchanawunne issi biittaa hara biittaara eretissanawu maaddiya citaa ooso.

Boynaa, shukkaariyaa, boyyiyaanne donuwaa doyssidiogaa bambbariyaara tusha tusha miyo wode tana xoosso ayba lo'ees gaadii! Gidoshin ayssee nu luxetta keettan baynnaagee yiiloyees.

Dumma dumma industriyaan giigida kare biittappe yiidabata toophphiyan go'ettiyoge lo'onne iitta. Ayssi giiko hagaamalabati daroto so giddon de'iyabata medhdhidi goettenadan oottosona. Ta hagamalaban ufayttikke.

Issi sohuwan issi na'iyaa amarida saamunaa bayzzanawu micca wottaasu. Ha na'iyoo be'iyo wode siyettiyabay coo menttershshaa xuuxidi adhdhiyoogaappe A minnana mala shammidi kanttiyaakko maadettawusu.

Gumbbuwaappe sa'aa gakkanawu cidiyan giigida issi wolaytta keettay beettes. Ha Soo asay miishshay diikko ha keettaa kolidi mittaa shammidi haraa qorqqoro keettaa kexxanawu koshshoosona.

Issi arssa lo"iyaa ayiyaa ba yelido na'aa ba kiyuwaan wottada ba xanttaa xanttayda de'iyaara beettawus. he ayiyaa maayido shuraabeekka qassi bootta mera.

Goshshaa oosuwaraa gayttidabaa oottiya heezzu asati bantta pilggettaa ayfiyaa xeelliiddi tira kessidi ufayssaa hayqqoosona. Ha badalaa kambballeekka keehi daro lo'es.

Hagee keehi xoqqu giidi de'iyaa bootta meran tiyetti uttida shuchcha keettaa gidiyoo wode qassi ha baggaara qassi darin giigibenna keettay de'iyaaba milatees.

Issi daraa giddoora beettiya saluwa bolli bootta shaaray de'es. Ha baggan qassi ogee diyagaappe xadeeranne qommoora diya dimmi giida daray yashshees.

Huuphphessa toophphiyaa heeran darotto gaameelan caanidi go'ettidi bantta de'uwaa suggoosona. Gaameelay de'iyoy daroto bazzotiyaa heerana. Mittay bayna aawaxiyaa heeran de'anawu keehin dosees.

Issi lo'iyaa na'iya boottaa maayada banddiraa xoqqu ottidaara karetta maayuwa xeessan qachcha uttaasu. Asay awudekka isiisaa kiyiyode maayido maayoy hombbikko kessiddi xeessan qachchana koshes.

Wolaytta sooddo yunveresttee ooratti geliya luxanchchati ekkidi yaanabata qonccissidoogee keehippe lo"ees. Ha naati aybanne ekkennan yiidaba gidiyakko awu saluwa baanawu de'iyonaashsha!

Magani la hagee yeletto gallaasa banchchanawu dumma dumma upuupata shiishidoogaa bolli qassi sintta baggaara bootta maayuwaa bolli xafettidagee haashshu yelettadasa yagiyaagee lo"ees!

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida unddenna assti dumma dummabata oyqqidi ziiriyaan eqqidoosona. Ha asati issi mala maayido maayettay etawu immido puulawu zawi baawa.

Ashuwaa be'iyoode taayyoo doonaara saassoy duge simmidi sakki giidi yaana hanees. Hegaatookka qassi manggaaga giddonkka haattay kumidi ma ma giidi leelissi aggiis.

Tana ubna wode ta qoppiyo wode maalaaliyabay wolaytta giddon xaafettiyabaa gidin oosettiyanne beettiya ubbabaa be'iyodekka de'iya puulatettay keehippe maalaaliyanne lo'iyaba xalaala!

Wolaytta moottaa giddon de'iyaa luxetta keettaa kalettaa yaagiyaa erissoy ha eqotaa keehippe erissiyoo gishshawu a be'ida asa ubbay ayne waayettenan erees.

La ayba malaali! issi geela'o na'iyaa haahuwaan beettiyaa ajjooraa soossuwaa shaafay duge simmidi goggiyaaga na'iyaa hara eqqada ba doonan tigiyaaba milatawusu.

Issi cora luxxiyaa luxxanchcha naata oyqqanawu danddiyaa nibaabo keettaa be'iyoogee awa luxetta keettee? A giddonkka ayba ayba maxaafati de'iyoonaa eretii?

Asay allaanan sanqqaa gorddidi gadan gorddiyo qulfiya go'ettes shin hagaa kaysoy menttana danddayes. Hegaa gishshawu garssi gorddettiya qulfiya oyqqiyaakko bananne ba so buquraa naagana danddayes.

Hagee wolaytta sodo yunvurshiyaa tamaaretti so geliyo penggiyan deiyaa shuchchappe oosettida pengge beettees. Ha penggen kare baggaara sa'aay shuchchappe oosettidaga.

Keehippe dembbattidasan mittayi mokkidaagee beettes. Mokkida woyikko diccida mittay heeraassi irxxa carkkuwa ehiyogan, woraa medoosatussi keettadan haniyogaaninne asay ba allaalliyawu go'ettanawu maadettiyo imota gidiyogaan erettees.

Zo"o meray de'iyo asayi uttiyo oyidee mittaappe masettidi giigidagee beettees. Ha sohuwan hara cora oyidetinne so buqurati biittaa bollan uttidaageeti beettoosona.

Taayyo beni qiibatettan woykko guuttatettn diyo wode asay pooqiyaba haasayikko tawu mule issibikka gelenna. Shin ha"i diccada be'iyode pooqiyan de'a de'a giissees.

Hagaa malatiya soofaa nuso aaway hachchi galla giyaappe shammi ekidi yiyoorin taani uttanekka yeekkaagaas. Hagee woni soofeyye aybe ceeggida hariyaa galbbaa malatees.

Issi na'ay karetta shuraabiyaa maayidi A bollan Wolaytta wogaa maayuwaa qumaayidi barkka eqqiis. Attuma asay maayiyoo wogaa maayoy hadiyaa geetettees.

Hagee bitane xeelliyo wode tawu shachchan meecetti kiyida asa malatees. Aagaa som"uwaa tishshi otti shama ayfiyan xeelliyo wode tumu gojobay gaden teeridaagaa malatees.

Issi sohuwan heezzu qeeri burkkukka naati uttidaageeti silkke de'iya pachchallaa awuppe ekkidaakkonne oyqqidi kaa"iiddi de'oosona. Ha naati ha silkkiya ishshi moorikkoshin!

Mereta imota gidida shuchchaappe massidi eranchcha asati kessido laalilebela geetetti xeegettiya ba giddonkka cora kifileti de'iyo keettaa be'iyoode ayiba malaalii!

Issi aayyiya yelaga milatiyara oyddu naatuura eqqidaara de'awuus. Ha aayyiya qeeri naata kattaa katuwa loohissaydda de'iyaba milatawwus eta sinttan kattaa kattiyo buqurati de'oosona.

Toophphiyaa giddon meeze gididi attidabaynne keehippe tana yilloyiyaabay oogiyaa woykko keettaa keexxiya asay maca oottiyaa asaassi immiyoo sohuwaa. Attumaara lagge oottin maccarissi guuttay qanxxettes.

"Wolaytta dichchaa amuwaan wolaytta Liiqaa Arakka luxettaa keettaa" yaagiyaa erissuwa xifatiyaara de'iyaa wogga pidda woraqatan oyqqettida xifatee ayba kiitaa aattiyaakko erettena!

Ha'i wodee ehido zammaana asaa misiliyaa wurssidi denttiyaa maashiniyaa woykko kaameraa yagettiyaagaa oyqqida issi karetta mayuwaa maayida na'ay hokkidi a giissees.

Kataman de"iyaa miiriqa muumeera caanida qeeri kaamiyaa heeraara aadhdhayiddakka keehippe peenotawusu. I matan daro takkikko ubba aadhdhada uluwaakka sakissanawu danddayawusu.

Ha magalashoy naa"u baggaarakka yaanne haanne qashetti uttidaagee keehippe lo"ees. Gaasoykka hagaa mala sohuwan pootuwa denddiyo wode pootuwassi guyye baggay lo"ees.

Biittaappe bookkin kiyaa worqqaa kessidoogaa be'iyo wode a meraykka hagaa mala gaanawu darin erettenaagee sa'an micetti uttidagee xeelliyoo wode worqqanne milatenna!

Issi na"ay de'iyaage huuphiya meediyoosa biidi ba huuphiya loyttidi puulayissanawu xeellis. A huuphekka shicibbenaaga ya xeelliin ha bessiya heregaa be'iyogappe guyiyyan akeekiis.

Issi keettay diyaagee laa deree ayba lo'ii! pa ha keettaa karen diya maataykka qassi asaassi ayba keehi lo'iya yeemmoyiya sohoo!

Toophphiya biitte xaace aysso keettay sarotetta naagissiya xaacetta ubba sohuwa gatiddi kiitiyanne ubbakka xaaciya loohissiddi kessiya xaafo keetta. Ha keettaa yootiya arumay irzzi gididdi de'ees.

Issi kaamiyaa lambbay wuriyo wodiyan duuqqi ekkiyoo soho de'iyaagan lambbay wuridaagan kaamiyaa laaggiyaa asati bantta kaamiyaa essiigidoogee ayba iitees giidetii?

Marccuwa minjjiyo keettay asay ba marccuwa laalennadan ubbakka qassi koshenna marccuwa kesuwaappe atanawu marccuwa wottiyo buzo woykka kawo eqotta. Ha eqottay sarotettay naagetidooga.

Hagee keettay taani keexxido keettaara gattada xeelliyo wode ta keettaassi kushiya meecissiyaaga malatees. Makiinay guuttaa xeelliyo wode co taagaakko mati ekkees.

Zal'anchchati goshshaa murutaa gidida santtaa giyan shammiyageetinne bayzziyageeti beettoosona. Sanittay miyo wodiyan keehippe mal'iyanne asaassi bollaa minttettiyogaan keehipp malaaliya go'aa immees.

Issi yelaga na'iya asay ba sinttaa loyttanawu ay go'ettanaakko erissaydanne odaydda de'iyaro gidishiin I sinttankka dumma dumma sinttaa puulayanawu go'iyabata gatee al'uwan oyttenna.

Attuma asay huuphiya dichchiyoodee tawu wozanay ufayttenna. Ha"i wodiyan keehippe daro yelaga naati wodiyaadan hanays giidi macca asaagadan etikka bantta huuphiya dichchoosona.

Ha"i wode asay shemppi ekkiiddi tukkiya uyiiddi qumaa miiddi wodiya aattiyo injje sohuwaa doorees. Yelaga naati hega mala injje sohan uttikko elle denddokkona.

Issi geela'o macca na'iyaa bootta lo'iya maayyuwa maayada issi kushiyan maayuwaa oyqqada hara kushiya qassi xoqqu ootta denttaasu. Na'iyakka keehippe lo'awusu.

issi sohuwan diya naa'u asati haa simmidi eqqidaageeti beetoosona. maataykka eta matan melidaagee beetiyaagaappe guyeerakka mitay irxxi uttidaagee hagan beetees.

Issi issi wolqqay baynna hiyyeesa asay ba duusaawu giidi diidi agganawu daruwa waayetteesinne metootees. Taayyo qassi hegaa mala asa be'iyode uloy iita azzanees.

Miishshaa wottiyoo bankke keettan oottiyaa asati biraa qoydi simmidi miishshaa qoydiyaa maashiniyan yeggidi qoydissoosona. Ha maashiinee qoodanawu asaappe eesoteesishin gaytti uttidaaga issuwaa oottidi qoydees.

Goshshanchchatu oosoy awugeekka asaa daruwa maaddees shin ubba qassi uuttay harabaappe daridi maaddees. Qassi taani uutta tokkiyogaakka appe kiyabaa miyogaakka iita dosays.

Haatay baynna heeran asay shaafaa biidi bantta hariyan caani ehiyoogee eta keehippe daafurssiyaaba milatees shin hegaa eti ayssi agiigokkonaa ?

Konso dere asay keehin gooba dere asa. Bantta kushe hiilan irkkaniyaa shuchcha zeeridi biitta danuwaa teqqosona. Ha dere gin iittiyabay katta mookona Haga matoyiya ushshaa caqqa yaagiyoga uyoosona.

Issi arssa gidida macca na'iyaa ba qooriyaa bolli wottido worqqay keehippe lo'iyoogappe denddidagan he na'iyaakka lo"uwaa lo"ukku eqqa be'a gooshshawus.

Keettay asaa naati gala gala de'iyo mittappenne dumma dumma biratappe keexettiya asaa naatu kane koshshappe issuwaa. Sanqqay qassi gorddanawunne dooyanawu maadiyaga.

Wolaytta moottan soddo ambban beettiya mantta Alttaye Piriya qoppiyo hawulttiyara kushiya qumayidi eqqida wodallanne ubbakka A heeran beettiya dumma dumma puulatti uttida dozata.

"Total" YAAGIYA XIFATEE DIYAAGE BETIYAAGAAPPE MIYIYAN DIYA CORA MAKKIINATI BEETOOSONA. HA MAKKIINATI ASAASSI DARO WODE ISSI HEERAA GOYYANAASSI KEEHI DARUWA MAADOOSONA.

Issi suppermarkkeetee darobay zal"ettiyo soho. Tana qassi he sohwan zal"ettiya ubbabaappekka aadhdhidi lo'iyaage qeeri naata gidin woykko wogga asaykka uyiyo juusiya.

Pa xossaa meretawu hoola! Laa hagee ayba lo'iyaakonne tawu eretenna. Sa'an de'iya abbaa bolli saluwan de'iya away xomppido xomppee mittaaninne maatan woraajid eqqa tama bonqqo milatees.

Issi aacatettay de'iyoo heeran issi na'iyaa xoonuwaa banddiraa oyqqada eqqaasu. Na'iyaa eqqido sohuwa be'iyo wode, aacatettaappe denddidaagan muussaa ushshaa aggidi bululiiddi pe'iyaakko kahaa pashkkissiyaaba.

Toophphiyan awudekka benippe doommidikka laafa kawoy kawotido wode aybikka baawa. Ubba miniliika wode ixaaliya xoonido giishshawu gaammuwan leemisettido gishshawu tana etabaa siyiyo wode coo lo'ees.

issi keettaa giddon beetiya caro macca naati uttidaageeti karetta maayuwaa maayida naatuura issippe shiiqqi uttidi qumaa moosona. etappekka issooti atumaageeta.

Wolaytta biittaa asay urqqa miishshatussi immiyo xoqqa sohoy keehippe maalaalissees. Ha urqqa miishshatikka nagaraappe maaro qumaa kattanawu, qoore qumata aattanawunne ushshatakka uyanawu maaddiiddi takkidosona.

Haattaa bollan hemettanawu maadiyaa wollwoluwaa bollan cora asaa ekkidi yaane haa simmidi hemettidi de'ees. Hagee deiyo sohoy Wolaytta giddon Dawuro zooniyaa piniyosa heerana.

Sa'ay qammashin korinttiyaa po"uwaappe denddidagan heeraa keehippe loytti wottidosan kaamiyaa ogiyaara issi kaamiyaa gidduwaan qanxxada adhiyaara xeelliyoo wode ayba lo"awus gidetii!

Wolaytta layttan laamiyaa Gifatta baalla bonchchoyoo wodiyan yelagga woykko gela'o maaca naati loomiyaa ekiddi wodallay gazziyaa kaa'iyossa biidaageeti ha sohuwaan beettoosona.

Wolayttan daro gooba yettanchchati mino olanchchati yexxanawu olawu kiyiiddikka banttana qonccissiya maayuwa maayoosona. Wolaytti tooraaninne gonddalliyan daro olaa olettidi xooniya tooranchcha biitta.

Taani toho kuwaassiya kaassa be'anawu dosiyogaadan qumaa miiyogaakka dosikke giyakko aybanne worddo gidenna. Ubba kuwaassiya annaacee diyo galla ta dosiyo citay xooneennan xayikko hayqqa hayqqa ge'es.

Sintta baggaara meran zo"o shuraabiyaa maayida yelaga naati bantta kushiyaan ubbaykka sayniyaa oyqqidi kattaa maanawu usttaappe dori doori ekkiyaageeti ayba lo"iyoonaa!

Xoossoo ne meretay ayba lo''i? Goshshanchcha darkkoy katta ayfiyan kumidage ya baggara xoqqa derekka awuga ooda awuga aggo? Tuma odikko keehin lo'ees.

La xooso! Xaaxettiddi santtay mokkiddi ba haytta muliya laalli mokkiddi qassi dicciddi keehippe xoqa xeka gakkiddi xaaxetti aggiyooge malaales. Tummakka! Ha santtay irzzo kiyyigees.

Nu Toophphiya biittan tukkee daro heeran herxxexxidi mittaa menttana hanidi ayfees. Qassi ha zenqqi ayfida tukke hidaariya aginan yonddoddidi teerees.

Hagaa biiriyan xaafiyo wode taassi xuufee eqqidi sheeshshaa shee'ees. Hagaa biiriyan taani xaafiyaakko dawutaray tana ubba gallassikka tana ha biiriyan xaafa gaanawu de'iyogaa taani erays.

Beni wode nu biittan attida uttanawu go''iya shidhdhaa bollan wogaa maayuwa maayida gastta asati uttidosona. Eti bantta kushiyan halenna maccaame tooraa oyqqidosona.

Issi issi so mehetu bollan gakkiya tuggaa be'iyo wode gomppan michchees. Ha metuwara de'iya meheta coogidi soon wottiiggiya asata be'iyo wode wora wora gees.

Asay borkkottanawu shomm'u giidi oosettida issponjjiyappe giigida tiraase de'ees. Hagaamala borkkottay darotto zamaana furnichcheretun giigida oydiyan uttiyode zemppanawunne oyqqidi uttanawu go'ees.

Yelaaga naati timirtte keettan tamaari wurssidi so kiyiyoo wode namisiyaa namisayi keehippe dummates. Namisayi daroogappe denddaagan shemppoyi kiyana haniyooba malates.

Saluwaara duge denttido pootuwan sa'an deiya qorqoroy la aybako kuta sa'an miccoba milatees. Sintta baggarakka cora keettaykka irxxa maaraaykka ya xeeliyode de'ees.

Tukkiyaa mittaappe teeridagaa qoridi a giddo gelissidi daaxxi simmiyo wode appe phurxxetida ayfiyaa ekkidi bashiyaan shayiyoogee asa ubbaa lo"iyoogappe adhidi malaales.

Aybaa gudebaa be'anawu attido laa! Issi mittaa bollan issi qaare de'iyagee mittaa bollan pesttaallee xaaxettiyagaa gididi uttiis. I hegaappe kunddikkoshin!

Salo guppantto biittaa giddon de'iyaa biitta ubbaa issippe gattiyaa internetiyaa yaagiyoogee ayne daro miishshaa kessenan woykko wayettenan gattanawu danddayiyaa keehi injje!

Hanno na'iyo taani tamatan diyaba gidin gacuwaappe saxxa saxxa miyaakkokka kallikke. Taani o loyttada xeelliyo wode gojobaa teeraa malatada tana keehi daganttawusu.

Issi giya giddo malan bootta shanxxaa hiixxidi duuttosaara de'iyaa qawue bambbariya gidid orddenne lee'iya, yelagaa tuummuwaa, qayssiriyanne hara hara sawiya maatata be'ettees. Ha yelaga tuummuwa daaxxidi boyyiyaara miyo wode ayba mal'ii.

Hageeti asati leekkiya giyo yeetta wolaytta biittagaa yexxoosona, eti keehippe ufayttiyode hara asaakka ufayssees, giddoppe attin yedettay nagara ammanniya sawu.

Wogga karetta attuma asaa caamma beni nu qeeratettan de"iyoodee aaway wottidi sa"ay omarssidaagaaraa tookki yedhdhiiddi yiyoodee aybee yiyay giidi yashshan kokkoros.

Naa''u waatta boorati dembban goyiiddi de'oosona. Ha boorati so medoosa gidiyogaan asaara issippe de'iyanne asaassi cora qommo go'aa immiyogan erettoosona.

Heezzu qiibaa naata wolayttaa wogaa maayuwaa ayzzidi essidi pootuwaa denttidogetti deosona. Etappe guye baggaara ceega qorqoro keettaykka de'ees. Qassi irxxa mittaykka de'ees.

Gallassaa muumiya awaa ho'uwa ekkiiddi takkidi qammaa ha ekkido awaa wolqqan poo'uwa immiya miishshay beettees. Ha miishshay immiyo go'aassi zawi deenna.

Caddiyaa agunttaara de'iyaa a sunttaykka akkirssaa getettiyaaga ayfiyaa asay qumadan miyaaba milatees yaagiyoogaa taani siya simmin quma ubbay tana iitiyooga doommiis!

Issi gita ambbaa giddon asay bana koshshida sohuwa metootennan baanawu hegaadankka ba koyidobaa de'iyo sohuwa oonanne oychchennan baanawu maaddiya taappeellay de'ees.

hagee addisaaba yunbburshshiya geli penggee beettiyaagee daro wode asaa gelissenna. appe bola bagaara diya xifatee asaassi daro odduwaa gatiidi beetees.

Cora pederaale xaaceti issippe zayyiya oyqqidaageeta be'iyo wode olaynne hayqoy taassi siyettiyo gishshawu hageetu malaa be'anaagee tana keehippe daro iitees.

toophphiyaanne tohossa toophphiya bessiya banddiray woraqataa boli ayssi kaqetidee? hegaa xalaala gidennan appe garssa bagaara diya xifatee ayssi bootta gididee?

Toophphiya haydan kase kiike moconaa mantta dassaala haylemaariyaami biittiyo kaalettiyo aawatettaa siiquwan kaalliya kiike moconaassi immidoogee odettiiddi de'ees. Hagaa mala oosoy minettana bessiya ooso.

Issi sohuwan eqqida cora macca naati gaannaa yaagiyaa xuufe diyaga oyqqidi wolaytta wogaa naayuwaa maayidi eqqidosona. Etappekka guye baggaay keehin lo'ees.

Issi shuchchappe direttidaga keetta giddon issi shuchchappe oosettida keettay de'ees. Ha keettay ayba allaliyawu keexettidako tawu keehin qonccidi deiyaba milatenna.

Hagaa meqeretidi wodhdhida keettaa ubbaa be'iyoode tana loyttidi ta ashshuwaa giddon gurum'issees. Ha keettaa matan de'iyaa asaabaykka akeeki ekkiyoode qofissees.

Laa hagee issi keettaa qol"on de'iyagee aybakko erana giyo wode xeellin A qottaa gidin sunttaykka mule erttenna haakko hagee ayba palabee!

Issi issi wode kawo keettan giiraa kessiyanne qanxxissiya asati zal"anchchatu bollan daro deexuwa gattoosona. Ubba zal"anchchati hegaa gaasuwan zal"iya aggi gelana giidi daruwa un"ettoosona.

issi woossa keetta ma; lattiyaagaa giddon beettiya cora asati bootta maayuwaa maayi uttidosona. ha bootta maayyoykka diyaagee yettaa yexxiyoode maayyanaassi maaddees.

Cora asay zo"o karettanne adil"e ciishsha mera maayuwaa maayida paraa bollan uttiis waassiiddi beettees. Shin tana malaaliyaabay hagaa mala cora paray nu biitan baa, ayssi giikko asay maayenna giidi sooppe xayissiichchees.

Hagaa mala santtaa taani be'iyo wode coogada buddeenaa shamma ekkada yaya gees. Kaarootiyaara a kattada miyaakko tawu ubba miishin kushee saxettanabadan hanees.

Toophphiyaa kaaletiya huuphphe mocona dokteriya Ahmeda Abiy diriphphan uttidi haaayidi zooriya qofaa immidi de'ees. Hagaa kawuwa toophphiyaa dere asay keehin dosees.

Gonggoluwaa huuphiyaaraa gita haattay goggiyaa be'iyoode yashshes. Hagaa malasan allaxxanawu be'iyoogaa dosikke ayssi giikko yashshes qassi giddon shiiqi allaxxishin qohuwa gattana danddayes.

Cora boottaa kutta maayida asay sa'an uttidi baggaay eqqidi baggay qassi daabuwaa immidi de'ees. Hagaa mala sohoy xoossaa keetta gidana woykko ba sheniyan lo'o woykko xoossi dosiyaba uttiyagettu haggaaza man'iyaa gidenan aggena.

Kushiyan oyqqanawu lo'iyanne asayi dumma woxxi bayiichchiyabata naagi oyiqqanawu maaddiya fabirikka murutati beettoosona. Etappe miyyessaara kare qarcciitayinne hegaadankka qassi tik micettidoyi zo'o qarcciita bollaana.

Wolaytta Sooddo univeristtee Tohossa Toophphiyaa dalgga manttiyan, Wolaytta moottan, Sooddo ambban beettees. Ha univeristtee layttan layttan cora ooratta luxanchchata ekkidi luxissees.

asay qumaa kattanaassi tamaa boli wottidi go'ettiyo miishshaa. ikka daro wode asay bantta son mitaa eettokko yaagidi tamaa eettanaassi go'ettiyoogaa.

Wolqqaama bazzuwa giddon wolqqaama yashshiya soossoy shuchchan doodetti uttidaagee de'ees. Ha sohuwa tana nerkka ba giyakko biikke gaasoykk iita yashshees.

Goshshaa bollan doozzay lo'i uttidaagee beettes. Goshshaa asay loytti goyyidi oyqqana koshshes hegee xayikko kattay mokkenna mokkidikka diccenna diccikkonne lo'o murutay aappe demettena.

Hagee beni wodeppe doommidi adussa wodiya bantta de'iyo heeran issi ufayssaa gidin oorattabay kiyiyo wode xurumbbaa punnidi odiyogee keehi lo'ottennee!

issi sohuwan uttida naa'u bitanetti sa"aa boli uttidi mitaappe bonccuwaa qoriidi beetoosona. hegaa xalaala giddenan ha mitatussi daro maadoy diyaaba malatees.

Xaace ubbaa oosuwappekka taani hagaa tiraafikkiya oosuwa be'iyo wode ogiya pinnayddakka kushiya naa"a immada pinnays. Hagee oottiyo oosuwa be'in haraassi immiyo miishsha assi immiyaakko giissees.

toochchi achcho! laa ayba lo'ii? qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona

Luxetta tamaaree erraa demmidi pulrtisaanaeu maaddiya dumma dumma luxiyo maxaafati beettoosona. Etuppekka issoy keemistriya giyoogaa gidishin a nabbabikko luxanchchati ayfiyan bettenaban dommidi gitabaa gakkanawu odiyo gishsha daro daro ha wodiyan merettiya miishshay aybippe merettakko erisses.

Taani beni guuttatettan timirttiya tamaariyode timirtte keettay taayyo immiyo maxaafaa so ehada eesuwara labbada aggays. Ayssi giikko maxaafaa nabbabiyode moorettikko tana nabbaba nabbaba geenna.

Issi heeran mittaa kuwan doodettidanne dirssay direttido qeeri keettiyaa de'awusu. Mittaa kuwaa qoppiyo wode boniyan hombbee suulliyo wode noozhzhiina carkkuwan uttida shemppiyoogee haattaadan saammiyaaba.

Issi adil''e ciishsha mala joggee maattaara kumidi uttiis. Maattaa be'iyo wode dosiyoogaappe denddidaagan I bootta booxxoppe attin hariyaa maattaa gidiyaakkonne ganaaggana.

Beni wode nu biitta asay daruwa zal"iya siiquwappe denddaagan haaho biittaa tohuwan biidi hariyan caanidi zal"oosona. Ta hegaa qoppiyode ha"i daafuray worana hanees.

Ambbaa dichchaassi ushachcha kushe gidiya bilookkeetiya medhdhiyageeti bonchchettana bessoosona. Bilookkeetiy oosoy yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiyogaaninne iita amaliya xayssiyogan so asaappe toohuwa wottees.

Suyqqe daro qommo asaa naatu gala gala peeshshawu maadiya buquratti bayzzettiyo keetta. Ha suyqqiyappe asay bana koshiya buqura ba marccuwan shamees.

Guutta naati luxetta keettaa giddon maata meraara de'iyaa bantta luxetta keettaa maayuwaaa maayidi ubbaykka maaraara ha baggi simmidi eqqidaageti beettoosona.

Taani issi lo'iya macca na'iya ba hayttan gutichchaa wottada biyaaro demmikko tana iira ba ba gees. Ubba asi woygii ga aggikkoppe attin kushiya oyqettiyakko ixxikke.

Issi adussa huuphphiyara de'iya ba ayfiyan maxaaxxiriya wottida ba menterishaakka aybbakko tiyoogaara keehin cora oduwa gattiya gutaratuyoo qonccetaa immaydda de'awusu. Gidoshiin darotoo oosoynne odoynne gayttennaagee tana aybba iittii.

Cora asay goshshanchcha shooqan uutta tokkidi de'ees. Wolaytta asay beni wodiyan issoy issuwaara daguwaa xeesettees. Qassi wolqqi baynna woykko am'ee macca asay, oosuwaa oottanawu wolqqi baynna asaa maaddees.

Luxanchchatti luxiyo gita shuchcha keettay sitti giidi eqiddi qoodi baynna cora asaa issi bolla ekkana danddaiyoge keehippe malaales. Ha shuchcha keetta kexxettaykka ubba dumma.

Asay bullachchawu maayiyo wogga qamisiyaa maayada haa simma uttida meraara arssa na'iyaa ayssi he sohuwaan attuma asi baynnan uttadee nuusi erikko oditte!

Asay ammano keettaaninne dumma yeehuwaninne yettan gidin go'ettiyo karaabee de'ees. Karabee asay baqqiyode lo'iya cenggurssaa immiyoogan qassikka haraa kaassaa miishshatuura issipetettan go'ettees.

Sa'an golay guutta giishin dooqqiyakko hosppun wodoro kiyana danddayiyagee beettees. Ha golaappe guyye baggaara dumma dumma karttooneti issi sohuwa shiiqi uttidaageeti beettoosona.

Issi biittee sarotettaa naagisanawu kumetta toora mishshay koshshiyoogee ayshawu shiiqiyabaa gidenna. Gidikokka ha ba bolli dumma dumma tooraa mishshaa kunttidi sinttawu xeelliya tooraa kaamee tana aybba yashshii!

Asaassi cora qommo haggaazzaa immiya medoosatu qommo gidiya gaameela giyo so medoosay beettees. Ha medoosay Somaaliya daligga manttiyan giddon beettiyanne asaassi cora go'aa immiya medoosa.

Cora asay issi keettaa karen eqqidi issoy kushiyaa denttidi baggaay ha xeelidi de'ees. Miizzaykka karen de'ees. Ha baggaara mittappe keexxettidi de'iyaa keettaykka de'ees.

Laa ha"i nu wodiyabay odin yootin wurenna galla galla oorattabaa sisseesinne bessees. Issito 'saafaarikoomiya' qassi issito 'teelekoomiya' giiddi asaa iita miichchiyaba bessoosona.

Toophphiyaa biitten musiliimetuuranne kiristtina ammanuwaa kaalliyageetuura siiqettidi de'iyo daro heerati de"oosona. Issi issi heeran qeesiyaaranne sheekkiyaara issippe lagge gididi pootuwaakka issippe denddoosona.

Laa macca naati diishin hachchi hachchi oorattabi hanettennaaninne hanennan mule pee'enna aqenna. Kaseppe ubba ha"i laamidi som"uwan phuuphulliya tiyettoosona giyode ta malaalees gooppa.

Parkketi bantta giddon cora meedosata oyqqida qassi eta heeraykka asay ba bollaa birshshiiddi medoosata be'anawu daro lo'ees. Tana ha saaminttan parkkiya ba ba gees.

Xeelin min mal'iyaa doonara saasuwaa ehiyaa Toophphiyaa wogaa qumay be'ini keehin ufaysees. Hagaan usuppun asa kushe masopiyan yedidi ha qumaa miidi deosona.

Yettaa siyanawu hayttan wottidi go'ettiyoogee de'iyaagaa taani shammana gaada keehippe amottaas. Gaasoykka hegaa ta hayttan wotta ekkada oge biyoode keehippe lo'ees.

Zal'iya man'iyan cora asay giya giddon dorssa bayziyo sohuwan eqqidosona. Ha sohuwan cora macca asaynne atruma asay dorssa gatiyaa oychchidi deosona.

Hagee ashoy tana ayfiyan xeelliininne hagaadan ottiisi shin ekkada miyaakko ubba waatanddeeshsha. Ashoy hiixettido yeechchaykka taani tishshi ootta xeelliyo wode tawu asho malatees.

Issi qarxxan diretti uttida sohuwan kushe hiillanchchati mittaappe molidi kessido uuttaa haashanawu maaddiya otettay, mayilleenne garumay de'es. Shin ha'i a go'ettiya assi de'ii?

Heeran de'iya yelaga nne gastta asa ubbaa shiishshidi higge asa gidiya xaace zoretaa immiiddi de'es. Ha asatuppe corati sa'an uttidosona.

Keehippe gooba gididi oottida goshshanchcha bitaaniyaa oosuwaa xomoosana yiida kawo oosanchchati lo"o asaa. Ha goshshanchchaa miyyiyaan eqqidi A pacaakka kunttoosona.

Laa issi issi keettay asay makkisii makkisidi daruwa loytti aggoogee asay daanawu keehi injjetees. Ubba i kareera xeelliyode mala gidikko taani he sooppe kiyikke.

Bantta luxiyo kifiliyan uttiddi bantta luxiyo dawutaran xaafiya guuta luxxanchchati tuma keehippe goobanne wontto biittaa heemanawu de'iya yeletta. Qassikka yafaran uttiddi keehippe uafayssoosonna.

Beni Wolaytta biittan giiraa shiishshiyoo hanotay keehi huqqunna gidiyoogee erettidaba. He wodiyaa qoppiyo wode hagaa mala layttaa ehiida medhdhawu galatay gido giissees.

Issi issi suuqiyan zal"ettiya dumma dumma qibaateti daro sawiyaageeti de'oosona. Tana qassi hegaa mala suuqiyan diya qibaatiya demmikko shammennan aadhdhiyoge danddayettenna.

Issi wuygee de'iyaagan burccuqquwaara de'iyaa ushshay, meray karetta gidikkonne waciwacees. Ha ushshaa be'iyo wode issito ekkanne zaarennan tinkkiri oottada uyiyaakko waani mal''anee?

Hagee biittaa oosuwassi darotoo asay go'ettiyoba gididi keettaa keexxiyo wode biron ollaa bookkishin ollaappe biittaa kessanawu I immiyo go'ay maalaalees!

Issi bitanee issi sohuwan barkka uttidi kushiyaa doonan wottidi uttiis. Ha bitaniya be'iyo wode qofaa sheekki uttidaba malatiyo gishshawu, kumenna alamiyawu daro qoppana bessenna gays.

Yelaga attuma naati yumbburshiyan bantta takkiyo layittaappe bagga timirttiya wurssidi issi mala shuraabiya sikissidi bonchchiiddi doosona. Eta timirtte keettayikka "akkawintingiya" yaagiyogaa.

Garssa baggaara ushshaa ginay karetta meraara de'iyoo wode birillee maata meraara de'iyoo gishshawu ha baggaara qassi tigetti uttida ushshaay daro asaa mattoyees!

Karettawu biida xooqqu giida cammay attuma naati a wottidi kare ogiyaa kiyoo wode eta daro asay geeduwaa xeellees! ayssi eti wottido caammay lo"iyoo giishshawu!

Nu heeran cora qommo lo'iyanne puullatida keettatinne meretati de'oosona. Ha sohuwa taani biyoogan ta wozanawunne huuphiyawu dummatiya sarotaanne ufayissaa immayiis.

Macca asay dumma dumma qlamiyaara de'iyaa miishshaan bantta menttershsha tiyidi suutta uyiya cirashuwaa malattoosona. Hakko hegga go'ettenaba gidiyako ayba lo'iyona shin waatutee asay wozana bayidi de'ees.

Adil'e ciishsha meraara de'iyaa shuraabiyaa maayida issi geela'o na'iyaa ba kushiyanikka banddiraa oyqqidaara maata mera gurddiyaa gixxidaara lee'e gooppa xinqquwaa milatawus!

Dumma dumma usttanawu maadiyabata zamaana woykko aaho shooqay baynasan ottuwaa giddon aaho shaatiyan hegadankka hara ogiyan puutisidi go'ettiyoge mata wodiyan yiidaba.

Goozettidi pabirkkaappe yiida ushshaa pogidi birilliyaa bolli tigidi uyanawu giigissiyoo wode xilliidi be'iyaa asara ubbaa ayba lo"ees giidetii xeelliyoo wode!

Ha beettiyaa abbaa bolli kushshiyaa qoodettiyaa attuma naati haattaa wadhiidi de'iyaageti ayssi hagaadan haniyoonaa? qassi ha naatu paydoykka woyssa gidanee?

Samppaa duffaappe giigissiyoogee daro eraanne cinccatettaa oychchiyaabaa gidiyoo gishshawu hagaa giigissiyaa asati keehiippe global asa. Ha samppaa be'iyoode giigissuwaa ogee qofissiyaagaa

ha sohuwan diya goddare uuttaa yaagiyo saamunay beetees. ikka darotoo goddare uuttaa tokkidi akka sa"an onggidi qassi qanxxidi qassikka bunchchin merettees.

Wolaytta sooddo ambban de'iya isttaadeeme qaale hiwoote woosa keettay ammaniyageetussi dumma dumma kiitaa aattiya xuufiya attamissees.ha xuufetuppe issoy yesuusi de'iyo asayyo merinaa de'oy de'ees giyagaa.

Issi biron keexettiidi de'iyaa wogga keettay daro xekkaara de'iyoo giishshawu keexetti simmin ba giddon daro haggaazaa immes giidi xeelliyoogee ekkido birawu zawinne baawa!

Aaho dembban shemppi ekkiiddi daro asay allaxxiiddi ba wodiya aattees. He aaho dembbay qassi keehi injjetiyo gishshawu hegaa heeran darotoo pootuwa denddiya asaa demmeettees.

Issi shooqan amarida goshshanchchati issippe shiiqidi macca asaara gujid uttaa haxxaa bashashiya laali laali tokkid de'oosona. Ha issippetetaa oosoy aybippenne lo'iyaabaa.

Taani beni qiibatettan woykko na'atettan de'iyo wode nu sooni ubbaappe bayra na'ay diyagee maashiiniya shammidi hisaabiya oottees. He wode hisaabiya maashiinee tana lo'iyo gishshawu wuuqqadakka caddennan aggikke.

Issi toho kuwaasiya dembban de'iya kaasaa kaa'anawu kaasanchchattinne daannay issippe kaasaa demmbbaa gelanawu yiyaageeta gidishiin eta gidon Wolaitta dichchaa kaasanchchaykka beettees. Ha kaassaa dichchay xooniyakko!

Boditte allaanan katama giddon xeelanawunne uttidi shemppi ekkanawu keehin maadiyaa heeray kaseppe ha'i keehin banqqattees. Ya baggaara cora haamettiya asaykka de'ees.

Issi aaho katta keettan woykko uteele keettan cora mittaappe oosettida oydettinne xaraphpheezati de'oosona. Ha xaraphpheezata qassi issi mala curqqaa mayizidoogee lo'ees.

Shuchcha keettaa keettanawu go'ettiyo miishshatuppe issoy shuchchaa wolakkiya miishshay Bette's. Issi na'ay akko shiiqidi oottiyoogan aggidi haakki eqqana koshshes ayssi giikko Hagee harggiyan oyttana danddayes.

Mehee maataa kallidi miyoogee tan daro lo'ees , gaasoykka mehiyaa go'ay asaassi keehippe daro gidiyo gishshawu. Karetta miizzaa maattaa uyiyo wode tana keehi ufayssees.

Asay ba laggetuura shiiqidi kaa'iyoonne hegaadankka qassi dumma kattaa miyoonne ushshaa uyiyo keettati beettoosona. Ha keettati shuchchaappe keexettidanne biratan direttidageeta.

Hagee misiliyaa bolli beettiyaagee "kebiroone pootuwaanne qssi xifatiyaa haggazaa" yaagiyaa erissoy de'iyoo keettay beettisishin qassi awan beettiyaakonne odibenna gishshawu asa ubbay yillotees.

Issi mittaa ayfetta mangguwa, ananaasiya, paappayaanne harati ubbay de'iyaageeta gidishiin issi yelaga na'ay aybakko A bolli oyttiid dees. Gidoshin ha manggoy xeelliyode ma ma gees.

Asay guuraara guuraara awdekka orttodokise woossa keettaa kare biidi goynni goynnidi yoosona shin he asati ha giddon yi erokkona shin awa xayidonaa?

Pa pa pa! Keehippe gooba toho kuwasiya kaassanchchatti bantta kaassan hoolliya payddissiddi ufayssa qonccissiyode asaa denddi eqqiddi kushiya baqqes. Aayiya etta yelu gooba!

Issi issi heerati dumma dumma miittati tokettobare daro asaa be'anawu haahosaappe shoobbidi ehees. Qassi ubba yiida asaykka daro miishshaa immiyo gishshawu mittaa tokettay daro lo'ees.

Naa"u yelaga naati naa"u cima asatussi issi imota shmmi efidi immiiddi doosona. Tana ta de'o layttan cima aswu issi imota immiyobadan ufayssiyabi baawa.

Naa"u macca naati issippe eqqidi wogaa maayuwaa maayida naati issoy issuwaa bolli zemppi eqqidaageti haa simmidi eqqi miicciyaageti xeelliyoo wode keehi lo"oosona!

Gumbbo santtaa asay shammana mala giyaa sohuwaa eehiidi ubba asawu miccidi bayzziidi de'iyoogaa asay maanawu keehi koyiyoo gishshawu gatiyaanne oychchenan shammees!

Ashuwaa anccidi sunkkuruutuwanne hara sawo maatata gujjidoogaa buuddeenaara miyoodee pala madhdhees. Qassikka miyiyaara bambbariyaa daaxxidoogaa tushi tushidi miyoodee asawu immoppa immoppa ges.

Bodditte ambban loohettaa koyyiya ubbaassi hiilla oosuwa luxissiya eqotay xekkaa issuwappe biidi ichchashaa gakkanawu doorettida hiillan luxettaa giigissiis. Ha haggaazuwa demmanawu kifiliya wursso woraqatay koyettes.

Issi issi maxaafatu huuphe yohoy nabbanaasssi penggiya dooyees. Hegaadankka ha huuphe yohuwa ayssi dooridee giya oyshan maxaafaa poluwa gakkanawu nabbabanaada denttettees.

Daro qommo macca naati gidin attuma naati ba bollaa alleequwa naaganawu go'ettiyo miishshay beettes. Ha miishshatuppe issuwa ekkikko shushiyan wottiyo migiduwa.

Ambbaa giddon dumma dumma quma keettan gidin katta keettan cora ushshaa qommoy de'ees. Ha intte xeelliyo ushshay uyikko mattoyiya ushshaappe issuwa.

Suure goyettidi zerettida sohuwaan lokkomaa zerettay zerettidagee mokkidaagaa Naa"u yelaga maccanne attuma naata gididageeti hookkidi aybaa xeelliyaakonne nuyoo aybanne erettena.

Hagaa mala giigida olaa miishshaa loytti gixxida kaamee xeelliyoode keehippe yashshes. Ha kaamiyaa wolqqaama olaa wode go"an pee"iyaa kaame gidiyoogaan kokkorsses.

Laa wolaytta wogaa maayoynne etassi diya siraataynne minotettay daro wolaytta yettanchchatun yexettiis. Ubba qassi tooraa oyqqidi guppiiddi wolayttabaa odiyoode tawu hashee ho'ees.

Toophphiya giddon daro qommo mereta imotati de'oosona. Hegeetuppekka issuwa gidida soossoy asaa na"ay be"idi allaxxiyoogaa xoossaa meretan malaalettiyo mereta imotatuppe issuwaa.

Issi issi wode macca naati meecetti giigi keehin puulattidi uttikko attuma naati etakko ha"i ha"i xelloosona. Qassi tira bessiya adussa qamisiya maayida naati bullashettanaaniyaba malatoosona.

Aaho gooshshan yelaga naati bantta wodiyaa yarshshidi tokkido donuwaa ayfiyaa eta be'anawu biida dere asaa bessiidi de'iyooga be'ida asa ubbay ba gade yiidi tokkiis!

Issi mala maayuwaa maayidi bantta xoossaa sabbiyaa sabanchchata be'iyo wode tana coo ufayssees gaasoykka eti saluwaa laattanawu oottoosona. Macca naati sabbiiddi bantta huuphiyaa qacikko tana lo'ees.

Mittaappe haashshidinne qassi appe pooxidi kessiyoo gongge milatiyaagaa bolli qassi qeeri pinccoti ekkiyaa suuppa mittata a bolli wottidoogee tawu aybakka erettena!

Paappayaa be'iyoode taayyo meennan de'ishin tawu wozana ayfiyan irxxi gees. Aybissi giikko kase guuttan de'ayda gadeppe ekka ekkada coo miyoogee hassayettiyoogaana.

Toophphiya kiike moconaa dottoriya ahimeda aabi darotoo shemppiyo shuuriyan daro asay hemettiyaagee beettes. Shuuriya giddoyikka maata Mera lo'iya qottaara des.

Attuma asati coratti ekkidi hemetawu injjetenna pudexxiya qassikka baanan moorettida ogiya oyqqidi hemettoosona. Etappe guyyessaara beettiya keettati xeelawu daro lo'okkona.

Attuma asay gediyaa shempisanawu tohuwan so giddona wottiyo karetta caamay de'ees. Ha caamay nuusi haniyaaga gidishin gediyan wottidi ya ha simerettiyode keehin injjettees.

Issi salo meraara de'iyaara shuraabiyaa mayidi eqqida issi yelaga attuma na'ay ba kushiyaan xuufiyaa oyqqi uttidi haa simmidi xeelliyoode a bootta achchay ayba yashshii!

Taani issi issi doonaa tamaarissiya timirtte keetta gidin hara tequwaamiyakka daro dosays. Ubba wolaytta doonaa xuufiyanne issi issi qaalata dichchanawu keehi koyyays.

Katman ogiya doonan diya wogga pooqee cora asay issippe de'anawu maaddiyaga be'iyode tanakka pooqiyan de'a de'a gees. Qassi pooqe giddoykka woppu gees.

Issi sohuwan Soomaali dalgga manttiyaa banddiray de'iyaagaa gidishin, banddiraa bollan gaameela misilee de'ees. Gaameelay bazzo mehee geetettidi erettiyaagaa gididi A geesay keehi adussa.

Dumma dumma qottan oosettida wogaa maayuwaa maayida asati gutaran uttidoosona. Ha asatu maayettay xeelliyo wode huluuquwaa denttettidi wogaa bonchchanaadan maaddees.

Bittappe mokkiyane doliyabati asa naati etta go'ettiddi bittaa bollana de'ana mala kane koshoosona. Hegetuppeka mitta ayfeti, ho'uwa immiya quma qomoti bolla gimbbiyaaget daro corati de'oosona.

Issi keehippe puulatti uttida keettaa giddon msoopiyaa bolli ciishshati issoy issuwaa bolli uttidaageta xeellin xeellin ha'ikka xeella ges! ayba lo'iyoona!

Buddeenay uukettiyoy gaashe gaacettoogaappe guyyiyaan munaqettidi haattan lee'issidoogaa duuqqi duuqqidi bashiyaan tigiyoogaana. Buddeenaa uukkiyaa asaa darotoo tamay woykko hobbee xuuggees.

Asay bankkiyan efidi biraa wottikko biray aginan aginan diccees. Hegaa bollan hara bankkee maaddiyo corabay aybee giikko metootida asay tal"i ekkanawu maaddees.

Issi issi wode wogga pooqe keettay keexettiyo wode asay he sohan ooratta oosoy doommana hanees giidi dumma xeellees. Ubba taani qammi galla qoppays.

Zal'e keettan ha wodiyan qassi saammunaa shara giddon yeggidi bayizziyo gishsha xalaalawu biraa gujji ekkes. Hagaadan fabrkkay oottiyoogan aggidi kallo yeddiyaako lo'o.

Barbariyaa gaacciyaa woxa keettan issi na'ay muleera barbbariyaa xiilliyan tuni uttiis. Xoosso neeni maada hage ayfiyan gelikko doomiyorippe hari baawa.

Laa giyan uttidi asay bayzziiddi diyo ubbabaykka sooni koshshiyo gishshawu shamma shamma gees. Shin tawu koshiya miishshay xayin xeellaydda agga yiidobay de'es.

Gaxariyan cora dorssay dembban heemettiyosa laagettiidi de'ees. Dorssatuppe ya baggaara maata keettay de'ees. Heeranikka irxxa maatay miittaykka de'ees. Hagee goshshanchcha heeraa malattees.

Ogiya goyyiya maashiinee biittaa bookkiyagaa be'iyo wode tana ayba lo"ii? Ha bookkiya maashiinee wolqqaama achchaara de'iya do'ay biittaa bookkiyagaa malatees.

Asawu beni wode daro injje gidiya asaara gayttiyobati baynna wodiyan asay suure metootiis. Ha qassi silkkiya giddon siimiya yeggidi shociyogee daro injjenne ufayssiyaba.

Heeran kaysoy daro metoogaappe denddaagan moottan de'iya asa ubbay shiiqidi higgiya bonchchissiyageetuura acaacciniya poloosona. Asaappe cora baggay maatan tohuwa birshshidi uttiis.

Wolayttaa moottaa giddon boditte ambbaa giddon oosettida issi xoossaa amaniyaa asay ubbay issi sohuwaa shiiqqidi konparanssiyaa keessidi heeran cenggurssay ayba wocamii!